tini misile xawisannonkehu hodhishshu danaati hodhishu danni giddonnino kaameelaho kuni kaameelino minini mannanna loosu basera iillishanno haja laino bissa iillishshanno isino biifanno doogote aana haranni noo garinni naadoommasi.

tini misile xawissanonkehu daganna maate lainohunni ikkitanna dagana maate maatensa giddo noo hagiire beeqqate ganba yite biiffenna xu'mmite leeltanni afantanno lowo gaashsha ganbooshshinsa biifannohonna dassi yaannoho baxissanno.

kuni misilete la'neemmohu bununna sagalete bayiichi injiinoha ikka hoogasinni dibaxisannoho woyi dibiifannoho.

Tini misile xawissanonkehu egenshiishshu lainohunniiti kuni egenshiishiiino ase xagichu base woyi suuqe ikkase xawissanno lowo geeshsha baxisannoho biifannoho.

Tini misile xawissannonkehu mininna dubbu saadaati, mininna dubbu saada giddonnino mini saadanni meichoho yinanni saada meu giddonni mitte saadaati hakkuri saada giddo noo darginna saga'late uurrate injiinokki baayiicho hee'rasinni mararsinoe.

Tini misile xawissannonkehu sagalete danaati sagalete giddi giddono sindte timanna saadate ado waajjo leellishshannonke lowo geeshsha baxisanno sagaleetinna biifadote horoseno lowonta dhaggeeffachishshannote.

Tini misile xawissannonkehu murote. murote giddonnino haqqenna haanja murooti. Lowo geeshsha baxissannote biiffanno.

tini misile xawissannohehu amma'note haraati, kunni amma'note hari lowo geeshsha baxisannoho biifannoho konni darga mannotu woy wedellu umonsa hagiirsiisanninna kaaliiqansa galaxitanni amilkote giddo magansidhanni leeltanno.

Tini misile xawissannonkehu boohaarranni mereershsha ikkanna kuni boohaarranni mereershshi wedellu seennunaa labballu biifino garinni gangalaatanninna booharanni leellanno baxxino bayiicho ikkasinni haanja muronna hattono caaleho bubbe diilallote dancha haqqe afirasinni baxisannoho.

Tini misile xawissannonkehu mininna dubbu saadati. Hakkuri giddonnino dubbu saada giddo wee'ne yinanni saada haqqete ofoltannore ikkitanna lowo geshsha xumuullehonna kalaqinsanni biiffannoreeti.

Kuni misilete la'neemmohu maxaafaho maxaaffate giddono sidaamu afii maxafaati kuni sidaamu afii maxaafi aanasiinni dinbanni qooli noosikki daafira lowo geeshsha dibiifanno.

Tini misilete la'neemmoti baattote ofollanna xaggese leellishshannota ikkitanna, tini baattote ofolla biifidu garinninninna injiino garinni ofollasenni xaggeseno giddose afantanno haqquwa maala'lishshannotenna xaggeeffachishshannote lowo geeshsha biiffanno.

tini misile xawissannonkehu hayyonna bude xawissannonkeha ikkanna hattee giddonnino jawu manchi qaesira hayyonna bude amade ofollinoha leellishshanno lowo geeshsha biifannoho.

tini misile xawissanonkehuno roso lainohunniiti kuni rosu minino injiinonna biifino garinni minamasinni lowo geeshsha baxisannoho naadoommasi bayiichuno injiinonna biifino daafo baxisannoho.

tini misile xawissannonkehu hayyonna bude xawissannonke kuni hayyonna bude yinannihu sidaamaho qara amanyoote ikkanna kuni amanyooti lowo geeshsha baxisannoeho.

Kuni misile leellishshanonkehu ko'attete. Tini ko'atteno leezeretenni babbaxxino uduunnichinni soole qayyaratenni loonsoonniho konne seeda yanna keeshshatenna biinfille afiratenni lowo heeshsha baxisannoho dessi yaannoho.

Tini misile xawissannonkehu muronna laalote tini muronna laalote giddo mitte murote kifileti iseno appilete yinanni inattnni haqqichooti lowo geeshsha coommitanno naadoommase.

Tini misile xawisanonkehu kalaqonna qoxxeessa ikkanna kalaqonna qoxxeesu giddo injinoha ikka hoogasinni lowo geeshsha waajishinoe

Tini misile xawissannonkehu kalaqonna qooxeessa ikkanna kalaqu lowo geshsha ikke biifannoha ikkanna qooxeessu kayinni haanja muronna caalu haqqe ajjino daafira hattono minna lowoti leeltannokki daafira lowo geshsha waajjishanno.

tini misile leellishshanonkehu boohaarranni mereersha ikkanna kuni boohaarranni mereershi biifadonna ikkadono ikkiro ha'nanni doogonna kaameelu doogora albaanni ikkasinni kayiinni horontanni dibiifannoho.

Tini misile leelishanohu poletiku miillati ,kuri poletiku miilla mittimmate gamba yte afansha woyi sertificete uyitanni afantannoreeti. lowo geeshsha baxisannoreeti !!

Tini misile xawisanonkehu adawu agarano gamba yite ittimmatenni footto ka"anni mittimansa leelishanni no garati insano lowo geeshsha baxisano biifano

Tini misile xawissannonkehu egenshiishsha la"inohunni ikkanna kuni egenshiishshino hinkote owaante uyiinanni bayiicho woy hinko xaginsanni bayiicho ikkanna lowo geeshsha dassi yaannohonna biifannoho owaantensano dhaggeeffantannite.

Tini misilete la'neemmohu hodhishsha ikkanna, hodhishshubba giddonni mini kaameela ikkanni lowo geeshsha biiffenna xu'me afamanno, lowo geeshsha baxisinoe biifadohono.

Tini misile xawissannonkehu poletiku hajara uurrinoha ikkasinna poletiku bayicho ikkasi xawissannonke poletiku hajo daafira uurrinoha ikkasi xawissanno anino poletiku daafira uurrate halchishanno'e

Kuni misilete la'neemmohu hodhishshaho kuni hodhishshino biifannoha ikkollana kayinni mitte doogora lamunku harasinni yaachishshannoho.

Tini misile xawissannonkehu mininna dubbu saadaati mininna dubbu saada giddonino mini saada ikkitinotino harrichoho kuni harrichu hidhishaho horonsi'nanni saadaati bayichunni bayicho uduunnenna babbaxitino iillishate horonsi'nanniho.

Tini misile xawissannonkehu muronna laalote. Muronna laalote giddonnino kaarootete. Kaaroote babbaxxitino horo uyitanni afantanno. Tini kaaroote lowo horo dhaggeeffachishshannota uyitannota ikkitanna tenne kaarootenni lowo geeshsha dassi yaannoe. Baxisannowleno.

Tini misile xawissannonkehu bunu minenna sagalete mineeti. Sagalete mininna bunu mini giddo dargu injo kayinni hakkeeshshintella. Hala'linyu nookki daafira bunanna sagale horoonsirate bayichu hakkeeshshinkolla. Di injiinoho. Dibaxisanno.

Kuni misilete iimma la'neemmohu bunu minenna sagalete mine ikkanna, kuni bunu mininna sagalete mini halaaladu garinna biifino garinni saga'latenna buna horonsi'rate xaqqamanno biifado horo aanno baseeti naadoomma

Kuni misilete aana la'neemmohu hodhishaho kuni hodhishino mannanna uduunne bayiichunni baayiicho iillishate xaqqamanno kunino lowo mannanna seeda doogo hara dandaannoho lowo geeshsha baxisannoho.

Tini misile xawisannonkehu mininna biirote uduunnicho ikkanno. Mininna biirote uduunnichi giddo wombare, agidaame ikkanno. Kuni bayichi kayinni biifino garinni giddosiinni biiifado haqqicho awawunnita caalunnita afirasinni biifadoho.

Tini misile xawissannonkehu daganna maatete tini daganna maate mittimmatenni gamba yite quchunte balchoomansanna budensa xawissanninna ayirrissanni hagiidhitayi afantanno lowo geeshsha biiffannoreeti.

Tini misile xawissannonkehu bunu minenna sagalete mineeti, kuni bunu mininna sagalete mini biifinonna injaanno garinni injiino darga heerasinni lowo geeshsha baxisinoe.

tini misilete la'neemmoti babbaxino boohaarshu mereersha ikkanna konni booharshu mereershira babbaxino boohaarranni gangalantanni dargi biifadu garinni heerasinni lowo geeshsha baxisinoe.

Tini misilete leeltannonketi baattote ofollanna xagge ikkitanna tini baattote ofolla gortitaamenna taaltinokkita ikiturono xaggese kaayiinni giddoseenni afantanno haqqe muro lowo geeshsha biiffannotenna dassi yitannote baxissanno.

Kuni misilete la'neemmohu bunu minenna sagalete mine ikkanna, kuni bunu mininna sagalete mini biifinonna injiino garinni hasiisanno uduunnichi wo'mino garinni leellannoha ikkasinni lowo geeshsha baxisinoe.

tini misile xawissannonkehu giwirinnu looso ikkanna giwirinnu loosi giddono badala ikkitanna tini badala saga'latenna hattono biifado sagalete giwirinnu looso ikkasenni lowo geeshsha baxissannoe.

Tini misile leellishshannonkehu murote. Tini murono haanja murunna haammata haqqete dana afidhino base ikkitanna giddoseenni caaleho injiitanno haqqe duucha heedhanno. Lowo geeshsha ayyere biiffinota afirinno bayicho ikkasinni baxisannoho.

Kuni misilete la'neemmohu gallanni mineeti kuni gallanni mini haqqunninna bushshunni hattono qorqqorrotenni loonsoonniha ikkanna lowo geeshsha dibiiffanno.

Tini misile xawssannonkehu faashiinete. Tini faashiineno budu uduunne babbaxxitino garinni biifadu garinni loonse shiqinshanninna mini maate galtenna gashshaanni qaaqqullisi ledo mittu gara mittu sona ikke uddire biife leellanno baxisannonna biifannoreeti.

Kuni misilete la'neemmohu minenna gallanni mine ikkanna bolokeetetenna ferrotenni, hattono babbaxxino uduunnichinni minnoonniha ikkasinni lowo geeshsha baxisannoho.

tini misile xawissannonkehuno muro ikkitanna murote giddonnino shaananna weese ikkitanna kuni shaanu gafi'ne intannite weese kayiinni hoqqine waasase intannita ikkitanna dancha sagalete muronna qaamattooti yaate biiffannote baxissanno.

Tini misilete la'neemmohu kalaqonna qooxeessa lainohunniti kuni kalaqi hala'ladu wayi timannohanna hala'ladu wayi base amade harannoha ikkanna qooxeessuno lowo geeshsha haanja muronni haqqetenni afamanno ikkasinni biifanno baxisannoho.

tini misile xawissannonkehu hayyonna bude lainohunni ikkanna kuri budu uduunne uddidhe biiffenna seesse hayyo woyi bude agadhite amanyootunni biiffe tu'mite leeltanni no lowo geeshsha baxissanno.

kuni misilete aana la'neemmohu muziiqu uduunnicho ikkanna kuni muziiqu uduunnichi babbaxino amma'note basera babbaxino qixaawora godo'linanniha ikkanna konne muziiqu uduunne la''ayanni lowo geeshsha tashshi yiinoe

kuni misilete aana la'neemmohu rosoho kuni rosu mmine ikkanna osu mini giddoonni ooso danchu garinni biifadu garinni ofolte rossanni afantanno lowo geeshsha biiffanno baxissanno

Kuni misilete la'neemmohu adawu agaraano ikkitanna kuni agaraanono taawootu fuleenna mannu baalensa ayiirisiranna xinqatu baalera agarte nooreeti baxisaanno.

tini misile xawissannonkehu boohaarranni mereershaati kuni boohaarranni mereershi biifadu garinninna ikkadu garinni giddosiinni haanja muronna hattono seesu awawa giddosiinni kaansoonni daafira lowo geeshsha baxisinoe biifannoho.

tini misile xawissannonkehu kalaqonna qooxeessa ikkanna kalaqu giddonnino lowo geeshsha waajjishanno kalaqu bayiichi afamanno qooxeessuno kalaqu aana noo bayiichu gottinye ilaalaamu bayiicho ikkasinni lowo geeshsha waajjishannoho.

tini misile leellishshannonkehu mininna dubbu saada ikkitanna kuri giddonni mini saada ikkitinori gereewu caa'lenna dancha gede ikke gare foole qo'lanni duuwe ofo'linowa leellishshanno lowo geeshsha baxisannowaati.

Kuni misilete la'neemmohu bununna sagalete mineeeti. Bununna sagalete mini injo noosi garinni loosi'nanni baseeti. Biifaate. Baxissannoe.

tini misile leellishshannonkehuno seesu usuunneeti seesu uduunni giddono seesaho horonsi'nanni umoho dananchira buudhinanni qiwaate xawisannonkeho lowo geeshsha biifanno umu dananchi qiwaateeti.

tini misile xawissannonkehu faashine ikkitanna tini faashineno budu uduunne la'nohunni biifadu garinni loonsoonnita ikkitanna konne biifado uduunne uddire gamba yee mimmitu ledo biifenna seese uurrinowa biifannonna baxisannoreeti.

Tini misile xawissanonikehu Maxaafate maxaafate giddonino sidaamu afii maxaafaat kuni sidaamu afii maxaaf aanasiini dinibanni qooli hoogasinni lowo geesha dadilooma.

Tini misilete la'neemmohu biifisa ikkitanna kuni biifinsanni dargi amma'note uurrinshara ikko babbaxxitino uurrinshara biifanno darga madirakete albaanni worranni biifado awawaati. Lowo geeshsha biifanno. Baxisanno.

Tini misile xawissannonkehu murote. Tini murono lowo geeshsha dassi yitannotenna biiffannote. Tini muro diilallotenna babbaxxitino e"e abbate lowontanni hasiissannote.

Tini misile leellishshannonkehu bunu minenna sagalete mineeti. Kuni bunu minunna sagalete mini lowo gede ikke biifanninna xu'me afamanno. Hattono horoonsirate hala'linyunni xawisannoha ikkasinni biifadoho baxisannoho.

tini misile xawissannonkehu rosoho tini rosu base qaaqquulleho injiino garinninna insara macha''anno garinni biifadu garinni rosate injiino bayiicho ikkasinni lowo geeshsha biifannoho rosate rosate dandoono hasiisannonsa uduunni wo'mino daafira baxisinoe.

Tini misile leellishshannonkehu baattote ofollonna dhaggete. Tini baattote ofollanna dhagge lowo geeshsha biiffinnota ikkiturono beettu gooddittaamenna ilaalaame baatto mule ofollasinni alesiinni noo ilaali lowo geeshsha waajjishannoho.

tini misile xawissannonkehu giwirinnaho giwirinnu giddonino mitte timaatimete murooti tini timaattime biifadu garinni injiino garinni laalcho danchu garinni amadde leeltanno lowo geeshsha baxissanno dancha murooti.